Nasaalba bayɔpoi la a zeŋ lɔɔre poɔ a kaara wɔɔre a wɔɔre eɛɛ ayi kyɛ a nasaalba bayi la be niŋe poɔ a mɔnaa lɔɔre, kaŋa eŋɛɛ nimikyaane ka teere a tigi a gyiiri a lɔɔre ane a wɔɔre.

Boŋgyɛmaa la lantaa, yie bebe, nensaaba bebe dɔbɔ ane pɔgebɔ, lɔɛ bebe, poolo bebe, teere bebe, lɔɛ mine ayi la are a duluŋ sɛŋ ka bonyeni kaŋa a te are a puoriŋ a e bonzeɛ.

Pɔgebɔ ne bibiiri la lantaa a ɔnnɔ kõɔ a ennɛ rɔbare poɔ ne talaare poɔ a rɔbare mine pentie buluu k'a mine penti sɔgelɔ, pɔge kaŋ are l'a be a seɛ mɔŋkuri sɔgelaa ka kaŋ seɛ wegyɛ, lɔɔre kaŋ meŋ be l'a be penti k'o zu penti zeɛ kyɛ k'a zeɛ kaŋ meŋ penti pelaa.

Gyamaa la wa lantaa, dɔbɔ ane pɔgebɔ, teebol bee ba kpakyagaŋ a teebol pentie pelaa, ba zaa meŋ su la kpare peɛle, ba mine meŋ arɛɛ la kyɛ teɛnɛ ba nu kyɛ pɛgele gilaasere.

Pɔgebɔ banaare la lantaa a kyɛnɛ bata mare la bibiiri kaŋa deɛ wagyɛ zeɛ mare ne a bie ka kaŋa meŋ tuo bɔtɔ kyɛ naŋ pɛgele amborola ka bata lantaa a kyɛnɛ gɛrɛ duluŋ sɛŋ.

Gyamaa la lantaa sokoɔraa zu, bamine yɛre la baagiri ka bamine seɛ kuri sɔgelɔ bamine meŋ su la kootu sɔgelɔ a be a sokoɔraa zu yikpoŋ meŋ kaŋ are la ba puoriŋ a sokoɔraa zu.